Wanti lafa kana irratti argaa jirru ammoo namoota baay'eedha. Namoonni baay'een kun waltajjii gaggeessaa kan jiraniifi namni kaameeraa qabatee jiru ammoo waltajjii kana waraabaa kan jiruudha. Waltajjiin kunis waltajjii paarlaamaa yoo ta'u, dhimma siyaas-dinagdee biyya isaanii irratti mari'achaa jiru.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru ammoo meeshaa elektirooniksii ti. Meeshaa elektirooniksii keessaa bilbila harkaa asirratti argaa jirra. Bilbilli harkaa kun ammoo bilbiluu dhaaf kan nu tajaajilu.

Wanti suura kanarratti argaa jirru immoo alaabaadha. Alaabaan kunis alaabaa gamtaa Afriikaati. Gamtaan Afriikaa biyyoota hedduu kan of keessatti qabuufi alaabaan kun immoo ibsituu gamtichaa kan ta’edha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru immoo dhugaatiidha. Dhugaatiin kun dhugaatii baay'ee namatti tolu, dhugaatii kuduraa fi fuduraarraa hojjatamu, dhugaatii fayyummaa namaatiif akkasumas miidhagina namaatiif baay'ee barbaachisaa ta'edha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru ammoo namootadha. Namoonni kunis namoota seera kabachiistuu jedhamuun beekamanidha. Namoonni kun magaalaa keessatti konkolaataa yookaan ammoo " mootor sayikilii" oofaa kan jiranidha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirrummoo maalidhaa? Maalimmoo faayidaansaa? Wanti suura kanarratti argaa jirru konkolaataa baay'ee miidhagaa ta'ee fi konkolaataa namoonni birrii hedduu qaban bitatanii fi konkolaataa waajira olaanoodhaa namaaf kennamudhaa. Konkolaataan kun konkolaataa baay'ee miidhagaadha.

Wanti suura kana irratti argaa jirru alaabaadha. Alaabaan Kunis alaabaa Itoophiyaati. Alaabaan Kun halluuwwan garagaraa of keessaa qaba innis magariisa, keelloo fi diimaadha. Gidduu isaarraa immoo asxaa walqixxummaa agarsiisa.

Wanti lafa kanarratti argaa jirru immoo kitaabadha. Kitaabni kunis kitaaba amantaa yoo ta'u, kitaaba Macaafa Qulqulluu jedhamuun beekamuu fi amantaa qajeelchuudhaan kitaaba beekamudha. Kitaabni kun amantii keenya qajeelchuudhaaf kan nu gargaarudha.

Wanti lafa kanarratti argaa jirru immoo uumama baay'ee bareedaa fi naannoo isheedha. Naannoo bareedaa kanarratti kan argamu lafa, haala teesuma lafaa miidhagaa ta'eefi bineensota bosonaa kanneen akka Jaldeessaa of keessatti qabatee kan jirudha. Haalli teessuma lafaa kun gaarreenii fi lafa dhooqaa kan qabuu fi lafa magariisas kan qabu kan baay'ee namatti tolu.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoobnamootadha. namoonni kun baay'atani Mana amantaa keessa deemani amantaa isaani geggeeffachaa kan jiranidha. Namoonni kun dargaggeeyyiin hedduun keessatti kan argamanii fi akkasumas, shamarran keessatti kan argamani amantaa isaani kan geggeessaa jiraanii fi kan waqeeffachaa jiraniidha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru maalidhaa? namoonn kunimmoo akkamitti taa'aa jiruu? maalifimmoo akkanatti ta'aa jiruu? Namoonni suuraa kanarratti argaa jirru namoota biyya baqa biyya isaaniitii ba'anii gara biyya baqaa deemanii lafa sanatti ammoo qabamanii walitti qabamanii taa'anidhaa. Isaanis miira gaddaa keessa galanii taa'aa kan jiranidhaa.

Lafa kanarratti kan argaa jirru immoo mucaa hojii hojjechaa jirudha. Mucaan hojii hojjechaa jiru kunis naannoo kan argamuu fi namoonni baay'een hojii isaanii hojjechaa kan jiranidha.

Wanti suuraa kana irratti ilaalaa jirru maalidhaa? wanti suura kanarratti laalaa jiru shamarran babbareedduu lama ta'anii walmaddii dhaabatanidha. Isaan kunis uffata aadaa uffatanii yookaan ammoo uffata faashinii yookaan agarsiisa uffataa kan agarsiisa jiranii rifeensi isaaniillee baay'ee kan miidhagu.

Wanti suuraa kanarratti ilaala jiruu ammo namadha. Namni kun dubartii oduu qopheessitudha. Odun kun, etv afaan oromoorratti, fulbaana ja'a, bara kuma lamaa fi kudha torba, sa'aa ja'aarratti kan darbaa jirudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirrummoo meeshaadha. Meeshaan kunis meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu maqaan meeshaa kanaammoo maqaan isaa jabanaa kan jedhamu, akkasumas bunni kan itti danfudha. Faayidaan meeshaa kanaa maalidha?

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru meeshaalee garaagaraadha. Meeshaaleen garaagaraa kunis meeshaalee manatti itti fayyadamnuu fi akkasumas waajjiraalee garaagaraatti itti fayyadamnu meeshaalee kanneen akka teessumaa akkasumas kompiitaraa meeshaalee garaagaraadha.

Wanti suura kanarratti argaa jirruwoo maalidhaa? maaltummoo nutti mul'ataa? Wanti suura kanarratti argaa jirru bishaan gara gaaraa gubbaarraa gara dhooqaatti gadi yaa'aa jirutu nutti argamaa. Akkasumas maddi maddiisaa ammoo yookaan qarqara qarqara isaa ammoo bosonaan uwwifamee kan jiruu fi bishaansaa baay'ee kan namatti tolu.

Waanti suura kana irratti ilaalaa jirru maalidhaa? Waanti suuraa kana irratti ilaalaa jirruu lageen akkasumas naannoo magariisaa itti bashannanuudhaaf ijaarramanidhaa. Naannoo bashannanaa kanatti yookaan immoo laga kana qarqaratti ammoo manni bashannanaa ni argamaa

Namni suuraa kanarratti argaa jirru, Artistii beekamaa sabni Oromoo baay'ee jaalatuu fi jaalatamummaa hedduu kan qabu, Artisti guyyaa rakkoo sabasaaf dhaabbatee, sabasaa cinaa dhaabbachaa ture Artisti Caalaa Bultumee, Artisti jaalatamummaa hedduu sabasaa biraa qabudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirrummoo magaalaa guddittii magaalaa Finfinnee jedhamtuu fi akkasumas wanti suuraa kanatti argaa jirru daandii guddaa Finfinnee keessatti argamu daandii baaburaa fi gamoolee garaagaraadha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirrummoo maalidha? Maaltummoo nutti mul'achaa jira? Wanti suuraa kanarratti argamaa jirummoo maalidha fayidaansaa? Wanti suuraa kanarratti argaa jirru manadha. Manni kun ammoo jireenya ilma namaatiif baayyee barbaachisaa kan ta'edha. Mana bareedaa mana jireenyaa suuraa kanarratti argaa jirra.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru ammoo biqiltuu dha. Biqiltuun kunis biqiltuu kuduraa nyaata namaaf oolu dha. Biqiltuun kunis loomii jedhamuun kan beekamu yoo ta'e, fayyummaa namaatiif kan gorfamu dha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo namoota daa'immanii fi namoota gurguddoo tajaajila bu'uuraa argachuudhaaf yookaan ammoo bishaan waraabbachuudhaaf darabee naqatanii gariin taa'aa gariin dhaabbataa darabee isaanii eeggataa jiranidha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirrummoo maalidhaa? maalif nu fayyadawoo? wanti suura kanarratti argaa jirruu gosa midhaanitii. gosti midhaanii kunimmoo kan nyaatamu yoo ta'u maqaan isaa boqqollodhaa. Garuu boqqolloon kun gaafa akkanatti bishaatuu asheeta boqqolloo jedhamee beekamaa.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru immoo biqiltuudha. Biqiltuun kunis qorichi aadaa kan irraa hojjetamu yoo ta'u, biqiltuu fayyina namaatiif ooluudha. Biqiltuu kana irraa qorichi aadaa hojjetamee kan namaaf laatamuudha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru ammoo alaabaa dha. Alaabaan kunis alaabaa mootii Itoophiyaa kan ture, kan Haayilasillaasee ti. Alaabaan kunis magariisa, keelloo, diimaa kan of keessaa qabu yoo ta'u, gidduu isaatii leenca kan ofirraa qabu dha.

Waanti suura kana irratti argaa jirru immoo, karaa guddaa konkolaataan irra imalaa jirudha. Karaa kana cinaatti kan argamu immoo bosona baayyee bareedaa magariisa uffatee, haalli qilleensa isaa namatti toluu fi baayyee miidhagaa ta'e bosona argaa jirra.

Waanti suura kana irratti argaa jirru immoo, uumamaa fi naannoo ishee akkasumas bineensota bosona keessatti argaman suura kana irratti ilaalaa jirra. Naannoon isaan itti argaman kun, naannoo bosonaa yookaan immoo mukkeen itti argaman akkasumas naannolee magariisa ta'edha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoo meeshaaleedha. Meeshaaleen kunis, meeshaalee waajira garagaraa keessatti argaman tajaajila waajira keessaaf oolan meeshaa waajira keessatti argamanidha. Meeshaaleen kunis danoota isaanii keessaa kanneen akka teessoo fi kanneen biroodha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoo hawaasadha. Hawaasa akkasumas maatiidha. Maatiin kana birattimmoo kan nuti argaa jirru saawwanidha. Saawwan kun kan isaan jiraatan nama waliinidha. Namoonni kun muka jalatti kan argamanis ilaalaa jirra.

Wanti lafa kanatti argaa jirru ammoo haala teessumaati. Haala teessuma lafaa bareedaa ta'ee fi lafa gogaa kan ofirraa qabu akkasumas ammoo bishaan kan of keessaa qabudha. Lafti kun baay'ee bareedoo fi kan namatti toludha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoo bineensadha. Bineensi kunis bineensa manaa maqaan isaa saree jedhamuun kan beekamudha. Bineeldi kun namatti madaquun nama waliin mana keessa kan jiraatudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoo namoota dha. Namoonni kun ammoo sirba sirbaa kan jiranii fi shamarran dargaggeeyyan ta'anii sirba miidhaskanii sirbaa kan jirani dha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru maaliidhaa? Wanti suuraa kana irratti amma ilaalaa jirru namoota mana hojii keessa jiraniitii fi hojii isaanii hojjechaa jiraniidha. Shamarran Kun hojii mataa isaanii irratti bobba'anii galii mataa isaanii argachaa jiranii fi uffata babbareedaa hodhaa jiraniidha.

Waanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoo bineeldota manaati. Bineeldonni manaa kun kan isaan tajaajilaniif ba'aa gurguddaa baatanii gara lafa tokkorraa gara lafa tokkootti nu geessuufi. Bineeldota kana keessaa kanneen akka harree fi kanneen akka gaangee illee as keessatti argamuuni

Wanti suura kana irratti argaa jirru bosonadha. Bosonni kun bosona baay'ee namatti toluu fi magariisa ta'e, bosona muka baay'ee of keessaa qabuu fi bosona magariisummaan isaa nama hawwatudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirrummoo maalidhaa? namoonni asirratti argaa jirru kunoo maal hojjechaa jiruu? Wanti suura kanarratti argaa jirru namootaa fi ijaarsadhaa. Namoonnii lafa kanatti argamaa jiran karaa ijaaraa jirudhaa. Namoonni kun karaa kan isaan ijaaraa jiran konkolaataan akkasumas namoonni irra deemanii tajaajila ha argataniidha.

Wanti suura kanarratti argaa jirrummoo maalidhaa? wanti suuraa kanarratti argaa jirru simbirroo gosa allaattii kan taate xixiqqoo fi babbareedduu walitti gaggaragaltee teessu argaa jirraa. Simbirroon kun fuulashee walitti gara galshitee taa'aa kan jirtudhaa.

Suura kanarratti ammoo namoota baay'ee argaa jirra. Namoonni kun maatiidha. Abbaa manaa, haadha manaa akkasumas daa'imman isaanii lama qabatanii wal wajjin gammadaa, bashannanaa kan jiranidha.

Wanti suuraa irratti ilaalaa jirru maalidhaa? Wanti suuraa kanarratti ilaalaa jirru manneen magaalaa keessatti argamanii fi akkasumas mucaa magaalaa keessa adeemaa jiru argaa jirra. Dabalataan immoo baajaajii gara mucaatti as deemaa jiru argaa jirra.

Waanti asirratti argaa jirru Kun immoo, meeshaa bareedaa baayyee namatti toludha. Meeshaan Kunis meeshaa faayaa jedhamuudhaan beekama. Yeroo baayyee shamaarran kan godhatanii fi kan ittiin of mimmiidhagsan, meeshaa miidhaginaadha.

Waanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoo doonii namootaa fi bishaan namootni kuni turizimiidhaaf gara biyya tokkootti imalaa jiraachuu isaanii kan nutti agarsiisu, bishaan irra qaxxaamuranii deemsarra kan jiran baay'ina namootaa asirratti ilaalaa jirra.

Kan suura kana irratti argamu namoota biskileettii oofuun wal dorgomaa jiranii dha. Isaannis fiiguudhaaf kan qopha'aa jiranii dha.

Waanti suura kanarratti arginaa jiru ammoo harmee fi mucaa isheedha. Harmeen kun mucaa ishee dugda ishee irratti baattee kan argamtudha. Akkasumas ammoo rifeensi ishii baay'ee kan namatti toluu fi kan baay'ee bareedu, kan baay'ee nama hawwatudha!

wanti lafa kanarratti argaa jirru immoo mucaa bareedaa dhaabbii tolu dargaggeessa aadaa baay'ee namatti tolu uffatee dhaabbachaa kan jirudha. Mucaan kunis uffata aadaa kan uffatee nutti agarsiisaa kan jirudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun immoo suuraa meeshaa mana keessaairra rafuudhaaf nama tajaajilanii fi meeshaalee garaagaraa mana keessatti itti tajaajilamnu suuraa kanarratti argaa jirra.

Waanti suuraa kanarratti argaa jirru ammoo daraaraa bareedaa, miidhagaa ta'ee argamee fi daraaraa ija namaa hawwatu kan bareedinn isaa baay'ee namatti tolu suura kanarratti argaa jirra.

Wanti suura kan irratti argaa jirru maaliidhaa? Faayidaan isaa hoo maalidhaa? Wanti suura kana irratti argaa jirru lafa baadiyyaa yookaan ammo lafa qotee bulaa kunis kan midhaaniin uwwifamee jirudhaa. Midhaan kunis magariisa uffate baay'ee kan namatti toludha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru nyaata dha. Gosa nyaataa keessaa nyaata baay'ee namatti mi'aawuu fi nyaata fayyummaa namaaf gaarii ta'e, nyaata maqaan isaa Cumboo jedhamuun beekkamu dha. Nyaanni kun nyaata aadaa ta'ee nyaata namoota baay'eedhaan jaallatamu.

Wanti suura kanarratti argaa jirru ammoo barattootadha. Barattoonni kun dhimma siyaasaa irratti sagalee isaanii dhageessifachuudhaaf kan ba'anii waraqaa barreeffatanii sagalee isaanii waan iyyachuu barbaadan karaa nagaadhaan dhageessifachaa kan jiranidha.

Waanti suura kana irratti argaa jirru immoo, lafa qonnaa. Lafti qonnaa Kun immoo gosa midhaanii garbuudhaan uwwifamee kan jiruu fi garbuun Kun immoo reefu kichuu asheetee kan jirudha.

Wanti suuraa irratti argaa jirrummoo maalidhaa? Isin hoo beektuuyii? Wanti suuraa kana irratti arginaa jirru lafa baay'ee lafa baadiyyaati. Qotee bultoonni kunimmoo sangoota isaanii camadatanii walitti hidhatanii kan ittiin qotaa jiraniidha. Lafa qotiisaa fi sangoonni akkasuma ammoo namoonni illee argamaa jiru.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun maaliidha? bakki isahoo bakka akkamiti? namoonni ammoo maal hojjechaa jiru? wanti argaa jirru namootaa fi lafa daldala, namoonni garagaraa itti waliirra bitanidha. fakkeenyaaf, meeshaalee kanneen, akka cuubee, kanneen itti waliirra bitanidham.

Kan suura kana irratti argaa jirru kun ammoo namootadha. Namoonni kun hawaasa yookaan maatiidha. Maatiin kun maatii baay'ee namoota guguddaa illee of keessaa qaban, akkasuma daa'ima xiqqoo of keessaa qabaniidha. Fuulli isaanii gammachuu kan qabudha.

Wanti suura kana irratti argaa jirru lafa daldalaadha. Lafa kanattis kuduraaleen hedduun kan argaman yoo ta'u, gosoota kuduraalee keessaa kanneen akka: raafuu, timaatimaa fi kanneen biroo kan argamanidha. Namoonni gurguranis bira taa'aa jiru.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru ammoo nyaatadha. Gosa nyaataa keessaa gosa nyaata gara garaa kan of keessatti qabatudha. Biddeen akkasuma ammoo gosa nyaataa foonii kan of keessaatti qabu asirratti argina.

Suuraan as irratti argamu Kun qoricha aadaati. Kunis namootaan kan hojjetamee fi nama fayyisuuf kan oolu dha.

Wanti suura kanarratti argaa jirrummoo maalidhaa? wanti suura kanarratti argaa jirru mucaa dhaabbii bareedaa namatti tolu akkasumas dargaggeessa uffata aadaa uffatee uffatasaa kanammoo agarsiisaa jirudhaa. Mucaan kun mucaa baay'ee bareedaa fi uffatasaa kana uffata bareedaa agarsiifachaa jirudhaa.

Wanti suura kanarratti argaa jiru meeshaadha. Meeshaan kunis meeshaa mana baankii keessatti argamuu fi meeshaa maallaqa keenya nuuf lakkaa’uuf nu gargaaru asirratti argaa jirra.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru immoo asxaadha. Asxaan kunis asxaa mana murtii olaanaa godina booranaadha. Asxaan kun kan inni ittiin marfamee jiru alaabaa abbaa gadaa fi akkasumas mallattoo bokkuu kan ofirraa qabudha.

Waanti suura kana irratti argaa jirru, immoo meeshaadha. Meeshaan kunis waantota itti fayyadamnu, wantoota xuraawaa kan keessatti gad naqnu. Meeshaan Kunis kan inni argamu mana barumsaa keessattidha. Yeroo baayyee barattoonni waraqaalee garaagaraa kan keessatti gatanidha.

Wantoonni suuraa kanarratti argaa jirru ammoo gosoota dhugaatiiti. Gosoonni dhugaatii kun fayyummaa namaaf miidhagina namaaf kannneen fayyadanii fi namoonni ammoo dhuguu kan jaallatan gosoota dhugaatii garaagaraa asirratti ilaalaa jirra.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru immoo maalidha? Wanti suuraa kanarratti argaa jirru uumamaafi naannooshee dha. Akkasumas, biiftuu gara ganamaa bahaa jirtu (ba'uudhaaf deemaa jirtu) agarra. Akkasumas ammoo, haalli teessuma lafaa illee nutti mul'ata. Sana biraan ammoo bosonni gosa garaagaraa nutti argam.

Waanti suura kanarratti argaa jirru ammoo mana daldalaadha. Manni daladalaa kunis nyaata gara garaa kan hojjetanii fi nyaata kana ammoo namoonni bitatanii kan nyaatanidha. Waanti suura kanarratti argaa jirru ammoo nyaata gosa garaa garaa mana nyaataa keessatti argamudha.

Wanti suura kana irratti argaa jirru meeshaadha. Meeshaan kunis ijaarsa keessatti tajaajila oolu yoo ta'u meeshaan kunis maqaan isaa burruusa jedhamuun kan beekamuu fi faayidaalee gara garaa kan qabudha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru maalidhaa? Maalimmoo hojjachaa jiruu? Namoonni suuraa kanarratti arginu namoota kabaja ayyaana irreechaatiif iddoo tokkotti walitti qabamanii ayyaana irreechaa kabajachaa jiraniidha. Namoonni kun gariin isaanii biyya hambaa irraa dhufanii daawwachuudhaaf namoota dhufanidha.

Wanti suura kana irratti argaa jirru ammoo meeshaa miidhaginaati. Meshaan miidhaginaa kun kan godhatamu mormaafi inni kan biraa ammoo gurra irratti kan godhatamudha.

Waanti suuraa kana irratti argaa jirru immoo, namoota waltajjii taa'an, waltajjiin kunis waltajjii paarlaamaa namoota dhimma siyaasaa irratti mari'achaa jiranii fi namoonni fuldura isaaniitti argaman immoo namoota kaameeraa waraabaa jiranii fi namoota akkasuma waltajjii sana gaggeessaa jiran suura kana irratti arginu.

Suura kana irratti kan argaa jirru, namoota baayyee , namoota hawaasa naannoo tokkoo, akkasumas maatii baayyatanii argamanidha. Maatiin Kun hundi isaanii iyyuu gammadoodha. Baayyatanii namootni gurguddaanis keessa jiran, daa'imanis keessa jiranidha.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru maalidhaa? Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kophee yeroo baay'ee dhiiroonni godhatan yookaan ammoo warri dargaggoota godhatanidha. Kopheen kunis kan inni nu fayyadu luka keenya irraa balaa dhorkuudhaani.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru maalidha? Wanti suuraa kanarratti argaa jirru gosoota nyaataa keessaa isa tokko dha. gosti nyaataa kun Biddeen jedhamuun kan beekamu dha. gosti nyaataa kun faayidaa inni nuuf kennu maalidha? Maal fayyada?

Wanti nuti argaa jirru maalidhaa? Maaltu isinitti argamaa jiraa? Wanti suuraa kanarra jiru kitaabadhaa. Kitaabichis kitaaba asoosamaadha. Kitaabni asoosamaa kunis kitaaba mat-dureen isaa "Dooccoo fi Leencoo" jedhuudha. Kitaabni asoosamaa kunimmoo kan inni barreeffame immoo Mootummaa Asaffaa Wayyeessaatiini.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru ammoo meeshaadha. Meeshaan kun meeshaa mana keessaatii. Meeshaan kun meeshaa teessuma jedhamu yeroo taa'u, teessumni kun maaliif nu fayyada? Faayidaan isaa ammoo maalii? Eessafi eessa eessatti ammoo nufayyada?

Wanti suura kana irratti argaa jirru maalidha? Maal hojjechaa jirti? Suuraa kana irratti kan argaa jirru mucayyoo dubaraa baay'ee bareeddufi mii akkasumas, uffata aadaa bareedaa uffatte argamtudha. Mucayyoon kunis faaya hedduu ofirra keessee, uffata faashinaa agarsiisaa kan jirtudha.